Mpivarotra ahitana karazana legioma maro toy : ny voatabia, sakamalao, tongologasy, tsaramaso, tongolomaitso, tongolo "l'ail" ary ahitana mpivarotra sy mpividy mifamezivezy ihany koa.

Vehivavy iray manana volo mirandrana lava ny volomaso ary nasiana makiazy sy lokomena ny tarehy. Manao firavaka rojo sy akanjo miendrika leoparida manao paozy mikipy sy tanana amin'ny sofina ny zazavavy mampiseho ny hakantony.

Boky amin'ny teny anglisy mitondra amin'ny lohateny azo adikana amin'ny teny malagasy oe " Ndao hinamana". Fotsy misy boribory mena, maintso, manga ary volom-boasary no lokony foniny ivelany ary maintsy no soratra. Sambos iray lehibe miantsona tao Toamasina no nitatitra azy ity.

Fiara vaventy fitaterana entana miloko manga ahitana kodiarana mainty ary misy manga eo afovoan'ny kodiarana. Ahitana olona telo ao anatiny ary ahitana boriky taterina ao aoriana.

Fiara maro maro mijanona miantsona milahitra miloko fotsy ny ankamaroany ao ny kely ao irony fitanteram-bahoaka. Misy seza mainty ao anatin'ilay voalohany. Nalaina tamin'ny dimy amby roapolo jolay dimy ambin'ny folo sy roa arivo ny sary.

Boky amin'ny teny anglisy. Anisan'ny karazany novarotana tao amin'ilay sambo lehibe mitety an'izao tontolo izao, niantsona tao Toamasina izy ireto. Toro-hevitra eo amin'ny tontolon'ny fitiavana no tena votoatin-dresaka araka ny hita amin'ny lohateny.

Voankazo maro loko sy tsara paozy, mahafinaritra jerena. Akondro sy manga mavo tsara, garana masaka mizara roa voasary mbola miaraka amin'ny raviny maitso, voanio efa voatetika. Tena tsara tokoa ny mihinana azy ireo ho an'ny fahasalamana .

Pejy feon-gazety nivoka tamin'ny alatsinainy voloahany volana jolay efatra roapolo sy roarivo sy amin'ny vidiny arivo ariary. Fanadanjahantena no lohateny lehibe mikasika ny nandrombahan'ireo mpilalao ankoay vehivavy ny amboara ary ny toerana faharoa ho an'ny lehilahy.